Mita ayfetoppe issoy abokadokko abokadoy mishin mal'eyaga xeellana lo'iyaga dumma dumma qibaatesekka haneyaba abakadoy miikko bollaykka ufay xees

aysse mesilzenta beezay aaho gadan diya xaata sansantakko santha garsan uttidi santaza har muziti bizayssa issi gooba attumada be ashe dayss

Ha wodiyani yidda gosha kameko gosha kameyi darro gadiya ele goyidi maddanawu danidayesi gosha kamepe ha baggara worayi desi worape gede bagara taw wogga kethazi betashe desi

tammanne isiniyasappe dariya geeta dumma dumma malkiyan giigeteda dunguza hashshen wottidaysa ka maanaxily aattira bitaniyanne hophiyan bootta koppiya wottida geeta be ashe days

Haysi giyan micettida shunkkurtte danees. Shunkkurtte achchanni madabare des. Madabareppe pude bagara issi macasiyayo zokoppe bolla baggay batennashin gurdde may'ada eqqa utadus.

Wolqama giya bolla de'iza bitappe dumma dumma giya bolla bitafe mokiza unkkota beyashsh days istappe donoy karoteynne timatimey betees daro giya zal'iza macat huphphen kopiya aththi utida

Hayssan ta beyashe diyay dumma dumma qommokko hayssan ta beyashe diyay sanththi dees xaata sanththi dees ii ayssi hagan giigettidakko ta erenna ixxikkokka giyaw bayzettanaw giigettidabada haanees

bazala bo kishe deya issi bitane beettes daro badalatikka gakkidageeta bitanikka ba kushan maxaafa oykkis ayfenikka manaxeleda aathti uttis kumetta mawa maydaba misatees

itiophiya garsan wolqama dhompe immida abbay giddibe geetettiyagakko abbay giddibe geetettiyagey mata wodiyan itiophiya lo7o wolqama poo7o immana lo7o maraqetidi asa qonce kira giddibekko

Hayssa dembbaza bolla cora miizatanne boorata be'ashe de'ays. Eta garssappe daroti zo'o malke mayidosona. Etappe guye baggara qasse wolqama zuma be'ashe dayssi.

Hayssa misilezan ha'ikka ta beyashe deyay issi addekko bottama mays karetasure gixis qooreyanka gamo dunguza sharbe aatti uttis ikka puute tokki diidees haatta ushsho iqaykka akushan dees.

hayssa misileza ta be'ashay oyddu asakko oyddu asappe naati attu naati qasse maca asata etappe guye baggara buro mokishe deya batalay beettees hara7i qasse iti xeeli didiyoge burunchettira badalakko

Hayssa misilezanta biyashe deyay issiyadekko issiyade uta pute tokishe des appe guyerakka daro wora mitatide oosona appe ya baggarakka dumma dumma putedikka togetuute oosona bitanyezikka kumetha issi malamawa maa'ides.

Hayssa misilen taw betidayssi haththa, aazzonne dakiye do'issona. Aazoy gadhdhan ichcidayssa be'ayddadays.